Pɔɔ la zeŋ dokog zu a leŋ duko. A de waar eŋ o nu poɔ a zor soɔ. Ka kummie a bin, lapɛmpɛrɛɛ a dɔgele rɔba zu. Ka o doole kãã a de s... sulee a ler a kãã poɔ.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

Ter lɛ ka ba mell a mine pɔg, kyɛ kaa a ter mine a baa wogr lɛ a are a yoŋ. Ka noba bata a gaa are a ter na ba naŋ mell pɔg zie. Ka ŋa zaa maŋ huune a teɛ zie a nyɔge a teɛ huu ar.

Dɔbɔ bata la a be a kyɛ. Bayi nyɔge la kuri daa. Ka boŋyenaa are. A bata ŋa zaa, ba zaa vɔgele la kpogili peɛle kyɛ su kpare meŋ ka a zaa yi taa. Ba zaa eŋɛɛ nɔɔteɛ.

Bɛŋ ne mui la ka ba kɔre eŋ laa tɛntɛre poɔ, a eŋ nɔnyaga, nɛnkyeenoo, bɔɔdekyeenoo, gyenlenyeɛne a laa tɛntɛre poɔ a eŋ zɛva… vaare.

Dͻba bayoͻbͻ la a be a kyԑ. Ba maala la soola vũũ. Ba ba vͻgele la kpooli dõͻre. bayi zeŋ la a vũũ, a sola zu, kyԑ ka bayi meŋ are dendeŋe. Boŋyenaa vuunee la ka boŋyenaa meŋ dͻge teŋԑ.

Zie la di vūū, ka lɔɛ ne yie di a vūū. A lɔɛ naŋ di a vūū, a lɔɛ mine eɛ peɛl, kyɛ ka a lɔɛ mine e zɔglɔ. Noba are na a zie na, kyɛ a lɔɛ naŋ di a vūū a gyamaa zie zaaŋ sᾱᾱ.

Ŋmempuoribo yiri la a are kyogilokolokolo ka noba are, ka lͻԑ a biŋ biŋ ka filaawa a are tol. Ka nobͻ a vͻgele zupile, ka ba meŋ su kpare zeere.

Biiri bata la be a kyɛ. Ba zaa teɛ la bannuuri a ɔnnɔ kõɔ. Ba zaa taa la bootiri kyɛ boŋyenaa deni eɛ kuri kaŋ sue kpare sɔgelaa, ka kaŋ meŋsu kpare doɔre.

Lɔɛ la a ŋmore gaŋ ka noba a are kaara. Ka soŋkoŋso a are peɛlaa lɔɛ, ka noba su kparebuluu, kaa lɔr kaŋ e pelaa kaa kaŋa e zeɛ.